Uthe eqala ukuvula i creshi yakhe unkosazana Ndlovu ubelaba ntwana abalitshumi kuphela. Kodwa usekhuphukile ngoba abantwana sebebanengi sebefika amatshumi amahlanu ngakho sokumele ayakhe isikolo esiqondane laye.

Abafundi bafice umbalisi engekho ekilasini bafika bahlala phansi ezitulweni belindele umisi wabo. Bonke bagqoke ama yunifomu babukeka behlanzekile, ama yunifomu abo angumbala oyisibhakabhaka amayembe kuthi amabhulugwe amnyama.

Kuse klilasini lapha yabantwana bekhileshi bahlezi etafuleni balinde umbalisi wabo bonke bagoqe izandla zabo balama yembe ayisibhakabhaka itafula yabo ilombala obomvu

abantwana abane bayadlala bayadonsana ngoba yisikhathi sekhefu ekuseni esikolo bagqoke iziketi ezilompala oyisibhakabhaka kuthi amahembe abo lawo ongumbala oyisibhakabhaka okhanyayo

Abafundi abathathu baseduze legedi lokuphuma kukhanya isikhathi sokutshayisa sesizatshaya ngakho yikho sebedlalela egedini ukuze bahle babe ngabokuqala ukuphuma omunye oyinkazana umile ngaphansi kwebhakani ukhanya uyazidlalela nje.

Umbalisi uthe ebona ukuthi isifundo salelo langa simayelana lezinto zemvelo ezitholakala phandle wasethatha abafundi bakhe wayahlala labo etshanini ukuze abafundise ngezinto abazikhangeleyo abazibonayo njalo abazibambayo.

Bakhona abantu esiphila labo ebangezwayo endlebeni njalo abengenelisiyo ukukhuluma emlonyeni kodwa ezifundweni sebaphucukisa kakhulu ngoba kukhona okuthiwa yi isign language uyathola inhlamvu zamabala zinye ngazinye zilendlela yokuthi uyasebenzisa izandla uchasisa.

Abafundi basePrimary bayakuthanda ukudlala kakhulu, ngaso sonke isikhathi umbalisi wabo angasukuma aphume ubafica sebejamile emnyango belokhe belunguza, abanye bayabe begade phakathi kwamatafula abanye beqonda ukuphuma phandle begijigijima.

Isikolo seprimary esakhiwa eminyakeni yakudala kakhulu ,besifanekisiwe kuthiwa sidinga idona ongasidiliza asiyakhe katsha. Lokhu bayabe besenzela ukuncedisa abafundi ukuthi bakuthakazelele ukuya esikolo.

Ithekhinoloji isidlala idima emangalisayo ezimpilweni zabantwana akuselakuthi umntwana unganani osanda kuzwala nje oleminyaka emibili esekwazi ukusebenzisa umakhala ekhukhwini lokhu kwenza ezefundo zithuthuke okumangalisayo.

Isikolo sekhaya lakithi sathola umnumzana owathi uzasincedisa ngokusigombolozela akhiphe ucingo, afake imduli. Ngakho silokhe sisalindile ukuthi uzaqala ukuncedisa.

Ekilasini yokufundela esikhathini esinengi, kuhlezi kulomduli omnyama lapho okubhalwa khona ngamatshoko. Kuthi ezinye indawo zonke jikelele, kuyabe kufakwe amatshathi awezifundo ezitshiyeneyo isifundo sinye ngasinye siyabe silendawo yaso.

Nxa kuyisikhathi sezulu abantwana babona kungcono ukuthi bangagqoki izicathulo ezesikolo ngoba ziyabe zibahambisa nzima. Sekwaba lamarubber pushin awamachina yiwo asebanceda kakhulu.

Kusikolo sabafundi beprimary. Kumele abazali banxuswe ukuzocenta lapha esikolo ukwenzela ukuthi abantwana bangaficakali sebewela engozini yokulunywa yizinanakazana ezihamba etshanini.

Ababalisi abafundisa abantwana bePrimary basele nje behlangene lapha eLab okufundelwa khona isifundo se Science. Bebelungilungisa okuthile okuzasetshenziswa ngabafundi besifundo sesikhombisa asebebhala imihloliso.

Kusesikolo lapha abablisi besilisa bamile enkundleni yokudlalela ibhola lezandla bagqoke izikipa ezimnyama bonke ezibhalwe ngamabala amhlophe ezincinyane emuva

Abafundi be phrayimari kungatshaya ihola letshumi lambili emini kuyamele bethathe imganu yabo bephume eklasini behambe beyethatha ukudla ngakho besebeyithwele imiganu yabo bezizwa befuna ukudla ngoba besebe lambili.

Ikilasi yabafundi abenza isifundo sikazero. Phambili sokufakwe igedi elinye elihle okumangalisayo. Lilombala omhlophe kanye lobomvu. Kukhanya yindawo lapha abenzela khona imidlalo.

Abantwana besikolo sePrimary kumele behlale befundisiwe ngobungozi bokusebenzisa izinto ezifana legas kumele bexwayiswe ukuthi nxa betshiwe bodwa ngekhaya bengasali belayitha igasi.

Abantwana abenza izifundo zePrimary bayakuthanda ukuhlala bejikijelana ngamatshe. Omunye uze wathi ejikijela omunye watshaya umduli wapheceka kancane, wahlephuka ngakho ke sokumele umzali wakhe abuye azobona umonakalo lo.

Abantwana besikolo ngesikhathi sekhefu abalakuthi ilanga liyatshisa uyabafica bemile amadlodlongwana bedlala imidlalo ehlukeneyo abanye njalo bayabe behlezi phansi besidla ukudla kwabo ababuyelakho ngekhaya

isikhathi esinengi ababalisi nxa abantwana sebetshayisile bayasala behlezi sebelokhe bezama ukumaka imisebenzi ebekade ibhalwa lokhu bayabe bekwenzela ukuthi kungaphambanisi ilanga lakusasa ukuze izifundo zihle zike ziqhubeke

abafundi be primary bonke sebajwayela ukubana nge kilasi ngekilasi kumele kube lebhimu ekhoneni lapho abajikelakhona amaphephe kuthi kwabanye njaalo kuyabe kule nditshi befaka phakathi

Abantwana besikolo kumele bafundele endaweni egonjolozelweyo ngocingo. Lokhu kuyabe kusenzela ukuthi kungabi lezingozi zabantu abaphomba ukungena esikolo bengacaci ukuthi balandani becine sebetshontsha abantwana.

Abafundi abafundela ukukanika bagqoke ama wovolosi ombala oyisibhakabhaka esijiyileyo. Babambisene insimbi ethile kukhanya bayayikhanika insimbi le.

Isikolo sakithi siphucukile enyangeni edlulileyo, balungisile isakhiwo selabhorithori lapho okufundelwa khona isifundo seSayensi. Sekupendwe ngombala omuhle okhangayo oluhlaza uhlangene lokumhlophe.

Kusendlini lapho okufundelwa khona ama khompiyutha, abafundi ababili bahlezi balamaphepha phambili kwabo okutsengisela ukuthi kukhona abakuthayiphayo besebenzisa amakhompiyutha lawo.

Ukuba ngumthungi wezigqoko, kumnandi kakhulu ngoba uyabe usenelisa ukuzenzela awakho amadesign amahle. Njalo, kuyinto emnandi ngoba umsebenzi wezandla awudingi kuqhatshwa ngumuntu, uyazisebenzela.

Abafundi nxa sebese Secondary bayenza imisebenzi yezandla. Abanye bayabe bebaza, abanye bayabe bekhanda kuthi abanye njalo bayabe beyakha. Ababazayo balamathuluzi abo abawasebenzisayo labanye njalo balawo awabo kusiya ngokuthi wenza wuphi umsebenzi.

Umbalisi obafundisa isifundo sokuthunga utshele abafundi bakhe ukuthi ufuna kuthi kusiya phela iviki omunye lomunye esebisa umsebenzi wakhe owenzileyo kungabe kuyisigqoko kumbe iblouse loba yini oyabe usuyithungile.

Abafundi abenza izifundo zama computer namuhla bebeqhuba isifundo sokusebenzisa icamera, icamera yakhona bekumele ithathe ivideo loba imifanekiso.

Nxa lise sekhondari lifunda kuyabe kukhona okuthiwa ngamaphrakhthikhali, lapha uyabe uqondane lesifundo esiphathelane lomsebenzi wezandla kutholakala owokuthunga, owokulima kanye lowokubaza.

Abafundi abangamankazana bayakuthanda ukukhetha isifundo esokuthunga nxa besezingeni lesekhondari kuthi abafana esikhathini esinengi bakhetha ukubaza loba ukwakha.

Abafundi abaseyunivesithi abafundela ukuba ngomakanika, baphiwe isigayo ukuthi basilungise ukuze kucace ukuthi sebefundile bathola ulwazi oluthize.

Iart ngesinye sesifundo esiqakatheke kakhulu. Isifundo lesi sikhangela mayelana lokudweba, uku actor kanye lokubumba ngezandla.

Abafundi asebedumile ngokwenza umsebenzi wokutshisela izinsimbi bavakatshelwe ngolunye ugatsha lwabaphezulu bakahulumende bebezobona umsebenzi abawenzayo ukuze benelise ukubancedisa ngemitshina ethile abangayisebenzisa.

Bakhona abafundi abatholaka eyunivesithi abayabe befundela ukukhangela impilakahle zezifuyo. Uthola bebhizi sibili bethatha ipulse yesifuyo esithile kumbe besihlaba ijekiseni leso sifuyo.

Abafundi abalihlekanyana abesilisa bodwa, abakhethe isifundo sokulungisa izinsimbi zamanzi. Baphiwe umsebenzi wokuthi bawuqede ngemizuzu emilutshwane. Bagqoke amawovolosi ayisibhakabhaka. Bakhanya bagcwele nje bayabambisana ukuthi bayenze ngokuphangisa.

Ikilasi yabafundi besecondary. Ilamatafula kanye lezitulo ezilombala oyibrown. Kuthi ngale phambili kukhona indawo yokubhalela emhlophe. Indawo le kayibhalelwa ngetshoko, kodwa kusetshenziswa imagic marker.

Umphathisikolo uyazama ngamandla wonke ukuthi alungise indlela zokuthola amanzi esikolo. Phela izinto ezinengi, seziwonakala, ngoba ilawn isitshile. Kuthi izihlahla ezisakhulayo, yizo ezikade zisabukeka. Zingcono.

Abantwana besikolo bahlezi phansi ngobunengi, phambili umile owesilisa obavakatsheleyo ukuthi ezobafundisa ngokukhetha imisebenzi ezabancedisa ekusaseni labo.

Ugwalo lolu ngolwesifundo sechemistry elizweni lwase Rwanda kuzo zonke izikolo ugwalo lwakhona luqondane lombalisi yilo elomqondisayo ukuthi abafundise njani abafundi abeyenza ufomu 4 kulesifundo.

Izikolo zonke jikelele sinye ngasinye siyabe silayo imota eyesikolo leso, kungabe kuyibhasi kungabe kungumtshova kumbe imota encinyane kodwa imota zihlezi zikhona esikolo sinye ngasinye

Kusekilasini lapha, okuxotshwa khona izifundo zabesecondary. Kulamatafula, ayimbala etshiyeneyo. Amanye akhanya aluhlaza, amanye njalo ayibrown. Phambili ngale, kuleboard yokubhalela, elombala oluhlaza.

Abafundi abakhetha ipractical yokubaza bayenze isimanga esikolo sabo. Babaze amabhentshi alitshumi lamabili bawafaka endlini yokufundela. Ababalisi babo ababafundisayo bathe besiyawabona bafika babobotheka ngoba kubathokozisile lokho.

Umbalisi ubebhalela abafundi abenza isifundo se History ubabhalele umhloliso ngombala otshiyeneyo wamatshoko bekulombala oluhlaza okwesibhakabhaka kubekhona njalo oyiyellow owesithathu ubungoyi pink

Uthe umdlalo usuphelile owebhola, kwathiwa abafundi bonke kabahlale phansi ukuze bazwe izimemezelo zokuthi umdlalo lowu uqhutshwe njani. Kuqale ngokubizwa abafundi abakade besenza kuhle, yibo abakade sebemile ngaleso sikhathi.

ibhakane elitshengisa isikolo okuthiwa yi Gahogo adventist Academy lapha kukhanya yisikolo okufunda khona abantwana abangena isonto okuthiwa yi Sabatha babhalile ukuthu kulabafundi be O Level kanye labe A level

Bathe bevela emncintiswaneni wokudlala ibhola bawinile abafana. Babuye bethabe kakhulu sebethwele okunye okuyizinto okuthi ungavukuthela kuyakhala, kubizwa kuthiwa yivuvuzela.

Kuqakathekile ukuthi izikolo zonke kunga hlala hlala kubizwe abezempilakahle bazexoxisana labantwana besikolo laba asebesezifundweni ze sekhondari lokhu kuzaba ncedisa kakhulu ngoba ikusasa labo lizabe liqhakazekile sebethole ulwazi oluthile oluhlukeneyo.

Umfundi owakhetha isifundo sokuthunga usekilasini lapho abenzela khona lowo msebenzi wezandla . Phambi kwakhe kulomtshina omnyama .Yena ubambe ilembu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abafundi abafikileyo esikolo umnyaka uqala abazoyenza isifundo sikaform one. Bafike baphiwa imibheda ngababili ngababili okutsho ukuthi omunye uyabe elala endaweni ephezulu omunye elala kwengaphansi.

Abafundi sebetshayisile esikolo bayazihambela ngendlela laba ngabafundi abafunda esikolo seroma ekuphileni kwabo sebakhetha ukuthi bona bazakuma ngo sister yikho sibabona beqhiyile ngamaqhiye amhlophe.

Yisikhathi semihloliso, abafundi sebebhala ngoba ithemu isiphelile. Kuzathi nxa sebeqedile ukubhala umbalisi ebeseqoqa imiklomela yabo bonke abone labo abenze kuhle lalabo abadinga ukuncediswa.

Isikolo okuthiwa yi St Joseph's siyatholakala elizweni lakithi leZimbabwe. Ngiphinde njalo ngabona omunye umfanekiso otshengisa ukuthi njalo elizweni kaseRwanda balaso isikolo esilebizo leli.

Umfundi uhambe elibrary wafika wathola ibhuku, wasesiyacela umbalisi wakhe ukuthi azomchasisela okunye okuthile angakuzwisisiyo. Kuqakathekile ukuthi bafundi bakhululeke babuzizise kubabalisi babo nxa kukhona okubaphicayo.

Abafundi besecondary bebevakatshelwe yizivakatshi zempilakahle. Ngakho labo abenza isifundo setheatre babiziwe ukuthi bazohlabelela bagide baphinde benza lemidlalo ehlukeneyo njalo.

Zithe zivalwa izikolo yayivele isibamelele ibhasi abafundi. Bahamba begijima sebesiyangena bekhanya bejabule kakhulu. Phela besebebuyela ngemakhaya bake baphumule impilo yasebhodingi.

Imihloliso ebhalwa ngabafundi besifundo sesikhombisa lalabo abayabe besemfundweni ephezulu sebesenza esesine iyalandelelwa okumangalisayo ngoba akumelanga kube lobuqili

Besebedumile abafana be-secondary ngobugebengu, bengasayi ezifundweni sebetshona ezambuzini bezibhemela imbanje. Babize abomthetho ukuthi bazo xoxisana labo. Basebehlaliswa emabhentshini, ngababili ngababili. Omunye ubehlezi kwelinye ikhona, omunye ehlezi kwelinye ikhona.

isikolo seyinye i secondary yase Rwanda sihle okumangalisayo nxa uthutsha uhle ukhangwe yi Flag eyakhelwe phansi ngendlela enhle thi amakilasi akhona afulelwe ngamazenge acazimulayo indawana yonke kuhlanyelwe i lawn eluhlaza

Nxa kulezivakatshi esikolo akukhethelekile ukuthi ngezempilakahle kumbe ngezezinye ingatsha zikahulumende. Abafundi bayacetshiswa balungise ukuthi bahambe bayehlabelela izivakatshi lezi, bezigidele njalo yiyo indlela yokuzamukela.

Abafundi sebetshayisile esikolo. Kukhanya abanye basuka emidlalweni ngoba abagqokanga iyunifomu kodwa bagqoke impahla zemidlalo. Kuthi laba abakuyunifomu bagqoke amabhurugwe amade alombala oyisibhakabhaka lamahembe alombala ofanayo.

Abafundi besikolo balungiselela ukungena enkundleni bedlala ibhola, ngakhoke lapha basalungiswa ukuthi badlala ngangaki ngangaki. Basakhetha njalo labo abaziwayo ukuthi balobungcitshi kulezo.

Nxa kubhalwa imihloliso akafomu yesine kuyabe kulemithetho ethize okumele ibanjwe ngokupheleleyo iphepha livulwa kulabantu abanengi endlini eyodwa umphathisikolo uyabe ekhona kanye labanye ababalisi abambalwa abantwana besikolo bayazivulela iphepha ukuze babone ukuthi abaqilwanga

Abantwana besikolo bathe betshayisa, umbalisi wabo watshiya ebabhalele umsebenzi emdulwini, ukuze nxa befika ekuseni, wonke umuntu azithole ebhala , kungabikhona abatholakala bedlala ngaphandle kwendlu yokufundela .

Nxa kuyisikhathi selunch esokudla. Abafundi besecondary bafakelwa amabhentshi ngaphansi kwezihlahla okulomthunzi khona ukuze bayehlala kulezondawo nxa besidla. Amabhentshi lawa alombala oluhlaza okwesibhakabhaka amanye akhona ayiyellow.

Isikolo seRwanda lapha, kukhanya i flag yelizwe iyaphapha emoyeni, kuthi ngemuva ngale yindawo yokufundela abantwana abancinyane abe ECD. Yikho kulembala eminenginengi ececisileyo.

Nxa kusesikolo sesecondary lase primary bakhona abafundi abakhethwayo okuthiwa ngamaprifethi. Laba bayabe bengabayenza kuhle esikolweni njalo behlanzekile imisebenzi yabo ngokukhangela abanye bencedisana lababalisi.

Umbalisi oyenza isifundo esithile. Ugqoke iyembe eyisikhotshi. Ukhanya ebobotheka ukutshengisela ukuthi uyakuthakazelela ukuqhuba lesi sifundo phambi kwabafundi bakhe.

Itechnology yakulezinsuku seyaphucula izinto ezinengi kakhulu. Abafundi basemayunivesithi abasavunyelwa ukuthi nxa befunda bebebebhala emaphepheni, kummele bazithole bethayipha, besebenzisa amalephuthophu kumbe amathebhulethi.

Sithe simbuza mayelana nge University afunda kuyo. Usilayele ukuthi sizabona izihlahla ezinde kuphela. Yikho lapho afunda khona. Kuyahle kukhanye indlu elombala omhlophe.

Isakhiwo se yunivesithi sihle okumangalisayo kodwa bathe asikaqedwa ukulungiswa ngoba phansi lapha kumele bafake lokho okokucecisa okuthiwa ngama tile umduli wakhona upendwe ngombala olulaza kuyacazimula kuyatshelela.

Isikolo sabafundi be yunivesithi isikhathi esinengi sihlala sihlanzekile asifani lezalaba abase primary ngoba bona bayabe bedabula amaphepha bewajikijela indawana yonke phela bona basasengabantwana abancinyane abasathakazelela ukudlala.

Kusendlini yomfundi weuniversity lapha. Uwatshe amathenisi akhe ahlanzeka. Wasewafaka ekhabothini yakhona, okuthiwa yishoe rake. Kuthi phezulu, kulezigubhu ezintathu. Since ngadinye yi 5 litres.

Kuse library lapha. Amabhuku abafundi afakiwe ngasemakhabothini. Indawo ngendawo kuyabe kulokuliphetshana okunamathiselweyo okubhaliweyo ukuthi lawa amabhuku ngawasiphi isifundo.

Umntanomnewethu oqale isikolo lonyaka ebhodingi, ubuye ebabaza kakhulu ethi yeyi! Izindlu abafundela kizo, zinhle okwamagama. Ethi phansi yibucwazicwazi ngamathayili amhlophe wodwa.

Yisakhiwo seyunivesithi. Phansi lapha kupheviwe ngamatshe ukuthi nxa behamba abafundi bangazitholi sebengcolile sebegcwele inhlabathi. Kuthi eceleni lesakhiwo, ikhona ibhimu eyokulahlela izibi, kungaba yini nxa umuntu esanda kudla okuphuma emaphepheni.

Umntaka babakazi uqale izifundo eyunivesithi umnyaka uqala. Uthe evala wabuya ethabe kakhulu ebabaza ukuthi, "Babakazi, ngihanjiswe esikolo esihle okumangalisayo. Kumele ngifunde ngiqeqetshe."

Eyinye iYunivesithi iyakhelwe endaweni esegangeni ngakho bakhala ngokuthi bahlala behlaselwe zinyoka. Okutshengisela ukuthi kumele kucentwe iganga lonke elikhonapho kube ligceke ukuze bavikeleke ezinanakazeni.

Kule university eselizweni laseRwanda. Inhle okumangalisayo leyi iuniversity. Ngangivakatshele khona kusenziwa umsebenzi wokuphiwa abafundi izicoco. Phambili kwakufanekiswe iflag yalelilizwe. Ilemibala emithathu. Futhi izitulo ezilapho, bezibomvu umbala .

Nxa ungafika eyunivesithi lasedolobheni lako Bulawayo okuthiwa yiNust. Uhle uhlangabezwe yiloni ngaphandle ehlanyelwe kuhle okumangalisayo, kukhona njalo izihlahla ezimbalwa ezilayinileyo lapha elonini.

Kusendlini lapho umbalisi asebenzela khona ukumaka umsebenzi wabafundi. Phezulu kwetafula kulamaphepha akhanya elombala olithanga kuthi amanye akhona njalo amhlophe.

Abanye abafundi abahlala ema university uyabezwa bekhala ukuthi impilo abayiphila esikolo iyadula okumangalisayo. Phela kwesinye isikhathi ukudla kuyabe kungaphekwa kodwa kuyabe kuthengiswa.

Ngabona kumabonakude eyinye iYunivesithi esemazweni angaphetsheya, ngazizwa sengihawukela ukuyafunda lapho ngoba isakhiwo sakhona sasisihle okumangalisayo sikhanya siyibucwazicwazi kuphela.

Besesiguge kakhulu isikolo ngoba safunda labazali bethu. Ngakho uhulumende wasebona ukuthi atshintshe zonke izakhiwo. Sesibukeka sesisihle, sipendiwe ngombala olulaza, futhi phansi lapha kusalungiselelwa ukufaka amathayili.

Kusesikolo lapha kubukeka kukuhle okumangalisayo iyard yakhona ipheviwe , yonke okutshengisa ukuthi loba ungaze ugqoke impahla yakho emhlophe ngeke uyithole singcolile

Endlini yomfundi ongene ekuqaliseni komnyaka ulelepthophu efakwe phezulu kwe ayoningi bhodi kubesekusiba lesitulo ezimhlophe emdulwini lapha ufake isithombe sakhe esiphakathi kwefremu

Kusekilasini yabafundi abase university . Kukhanya kusebusuku lapha .Abafundi laba ababili bakhethe ukuzebala ngalesi skhathi ngoba kuyabe kuthule cwaka .Abanye belele ema dorm .

Kukweyinye ikilasi efundela abafundi be yunivesithi. Ifenitsha yakhona ikhanya ihlala ihlanzekile ngasonke isikhathi phela bayayikilina beyihlikihla ngomuthi okuthiwa yi mukwa oyili.

Lapha kusekilasini yabafundi abafundel khona isifundo esithile. Kuletafula ekhanyayo nje lesitulo esibutofotofo esilombala oyisibhakabhaka esikambalisi. Kuthi ezinye izitulo zabafundi zenziwe ngamapulanka zonke.

Abafundi balayinile ukuthi bayeboniswa izindlu zabo abayabe belala kizo. Balebanga abalitshiyileyo phakathi laphakathi komunye. Phela nxa lilayina akumelanga lithole selifuthelene abanye bacinea sebefeyita ngoba kuyabe sekungasaphefumulwa kuhle

Isakhiwo sabafundi abase yunivesithi siyakhwe sapendwa ngombala olulaza futhi sona nje silamawindi alayinileyo esukela phansi esiya phezulu. Ayafika ukuba mahlanu lawa malayini.

Ezifundweni ze Yunivesithi kulesikhathi sokuthi ebusuku bayavunyelwa ukuphuma emadomu lapha abalala khona bahambe bayehlala babale indawo le ifakiwe izitulo kanye lamatafula.